cora macca naatinee attuma naati haattaa duqqiyoo miishshaa ehiidi geeshsha haattaa woykko uyiyoo haattaa duuqqidinne me'ettidinne issipetettan doosona.

Samppa bolla dooreti uttida quma qommota,. ha qumma qommoti pilay, santtay, piccatay, sullissoy, guggoy, mooqqe a bolli eqqidooge unccay issippe beettees.

Naa'u qeerinne naa'u wogga mittappe woocettidi merettiya udulata, hagee tukkiyanne dumma dumma katta ayfeta caddidi liiqissanawu maadiyaa miishshatuppe issuwa.

tammappe bollaa gidida kushe hiila ayfe gidiyaa shaateti beettoosona, ha shaatekka daro asay bambbariyaa tushanawunne dumma dummaba oottanaw maadees; ha shaateta daro asati bantta qol"uwan kaqqidi darobassi o'ettoosona,

Qorqqoruwaappe merettida dirssaappe guyye baggaara issi keettay beettees. ha keettapee miye baggaara mata mera lo'iyaa alla uuttaykka beettees.

karetta cigetti utida shuchati beetoosona. ha shuchati kaamiya ogiya giigisanawu go'ettiyobatuppe issuwa.

Dumma dumma asay alleeqiyoo alleqqo miishshata bayzziyaa keettan asay ba qqoriyaan aattidi wodee ehiido alleeqo beleccaa aatiyoo beleccati issippe doorettidi beettoosona.

Issi yelega na'ay daraphphan kiyi uttidi maykkiya oyqqidi hangidi Xoossayo yeexxide de'ees; ha yelagay asaa sinttan eqqidi Xoossaa bonchchuwayyonne dumma dumma goynno siratatussi xoossaa yeexide des.

Samppa bolla maarara dooretti uttidda qumma qomotta, ha qumma qomotti piccattay, suulissoy, qoociqoccoy, oyttay, buddenay dumma dummabatti issippe de'ossona.

kushe hiillaan merettiyaa dumma dumma biittaappe woykko urqqaappe merettiyaa kushe hillaa ayfeta. ha kushe hiillaa ayfeti shaatee kereenne jabanaynne dumma dumma qottaan merettidi beettoosona.

Cora asati dembba woykko kaamiya kiyidi maccay attumay guuttay gittay bantta ammanuwa maradan banttana medhdhaa giyogawu goynidi deosona.

Maata mera biittaappe mokkiyaa doozzatu qommuwaa shooshshaa jalettiyaa xaaliyaa immiyaa doozaa. ha doozzay darotoo asay shooshay dukkena mala shooshaappe naagettanawu ha doozaa tokkoosoona.

Kushe hiillaa oosuwappe issuwa gidida tohuwan wottiyo caammaa. Ha caammay dumma dumma medoossatu galbbaappe dumma dumma asay bantta kushiyan pooxidi kessidi medhdhiyo buqura.

Adil'e ciishsha meraa maayida puulaa naagiyo miishay puulaa naagiyo keettan doorettidi uttiis. Ha puulaa miishshay daro asay aleequwassinne banta sintta woykko bolaa puulatettaa naaganawu maaddees.

woxxa bolla suuttadan zo'ida qanxxeti qanxxeti uttida tiriya giyo ashoynne mashshaynne issippe de'oosona. hageeta daroto asay bantta harggiyaawunne dumma dummabaw maaddettoosona.

issi bitanee wolaytta wogaa maayuwa maayidi issi na'aa tookidi utiis. issi na'iyakka qassi wolaytta wogaa maayuwa danguzaa maayada utaasu.

Cora wolaytta wogaa qummati dumma dumma buquraa bolla kumidi mooqqe eta bollan eqqin eqqin issippe beettoosona. Ha qummati oonee oonee eta sunttay oonee?

Dumma dumma ushshaa qommota, ha ushshaa qommoti wodee ehiido xaaro malatiya buquran goozetti uttidaageta gidishin ha ushshata daro wode asay uyidi bantta bollaa payatettawunne bantta saamuwa alanawu go"ettosona.

Dumma dumma xoqqaa timirtte eqqottaappe anjjettida wolaytta heeran de'iya oosuwa koyyiyageetussi kiyida oosuwa erissuwa, ha oosuwa erissoy ubbaa koyro diggiriyan anjjettida wolaytta heeran de'iya oosuwa koyiyageetussi kiyada oosuwa erissuwa.

Di'oy meennaadan zaray merettido xoqqa deriya yuushuwan cora medoosati, issippe maata mala medosati issippe tokettidi beettoosona. Ha cora medoosatikka heerawu irxxatettawunne carkkuwaa zubbarssaa teqqanaw maadiya miishsha.

Xeelanawu lo'iyaa maataa meraa maayidi ayfiyawu yeemoyiyaa wolqqama lo'iya sohuwan heezzu attuma asati zannaqqasi yidi heeran deiya dumma dumma dozata xoomosidi beetosona.

Shuchchaappe giigida kaamiya ogiyappe sintta baggaara issi keettaa karen cora oydetinne cora xarphpheezati, dumma dumma buqurati issippe doosona. Ha buquray issippe doorettidi diyo keettay aybaa keettay?

wodee ehiido muuzunqaa buquraa. ha buqquray amano keettan asay go'ettiyo miishshaa. ammano keetaaninne oosso keettan, zal'e keettan duranawu goettiyo miishsha.

Malaataappe garssa bagaara nu ogee gujuwa nu wurssettaykka dichchaa yaagiya wolaytta parttiya qonccissees. hagee polotikkaa parttiya qoccissiya malaataa.

Wolqqama mata meraa maayida xooqqa deriyaappe ha baaggaara aaho ogiyaa bolla issi bitanee cora mehiyaa woyko wuddiyaa issipe laggi ekkidi biidi de'ees.

Eretidda kaaletiyaa aaway woykko Urqqatto Samuel cenggurssa xoqqu oottiya buqura oyqqidi dumma dumma cora gattiyaa eqqotatu sinttan bantta oduwaa aattide doosona.

xeelanaw lo''iyaa keehippe yeemmoyiyaa mittappe woykko xawulappe meretidaba a bolla asay ba kushiyaappe medhdhido maata meray cishshati duge simmidi yedetidoosona.

Keehippe lo"iyaa meeshshuwan meeshshettida keettaa giddon uttiyo oyddee, quma wottiyo xaraphezzaynne zo'o magalashoti duge yedettidi beettoosona; etappe miye baggaara adl"e ciishsha magalashshoykka de'ees.

wolqaama poo'otunninne dumma dumma lo'iya maata mera dozatun kumi utida zanaqa sohuwa. asay shempuwaayo dumma dumma lagetuura yiidi aatiyo sohuwa.

issi yelaga na'ay ispportiya ootiyo keettan woykko banta bolaa gimboyo keettan haa simmidi isporttiya ootiyo buquraappe sintan eqiis.

cora asati issippe uttido galchcha issipetettan yeexxiyaageeti Xoossa sabbide doosona. eti xoossa sabbide diyooga asa maara oyttiyaageeti etappe sintta baggara eqqidoosona.

Wolqqama lo''iyaa goshsha shooqqa bolla tokketida uttida maata mera dumma dumma alla uutta qommotuppe sintta baggara goshshanchchay eqqiidi ba oottido oosuwaa ayfeta xommoside beettees.

Huuphessaara toophphiya bandiraynne haddirssa baggaara tohoossa dere dere asaa dalgga manttiya banddirayi de"iyo koyro kifiliya maxaafaa. Ha maxaafaykka be"uwanne oottibesuwa eraa giya maxaafaa.

Waadu ambbaa shuchchaa polisiya haariya Wonjjalo Tagayinnee bantta seeraa naagissiyo ooso keettan uttidi dumma dumma oosota oottiiddi beettoosona.

Wolqqaama phoolidi lo"iya keetta giddon cora alleequwassi asay maadettiyo woykko qooriyan qachchiyo belecati beettoosona. Ha belecata darotoo asay puulatettaa baagaa naaganawunne dumma dummabawu go'ettoosona.

Ayfiyara diya wolaytta Liiqaa luxetta keettaa giya xuufiyappe bolla baggaara dumma dumma luxanchchati macca luxanchchatinne attuma luxanchchati luxissiyagee luxissiyode uttidi bantta biiriyan dawutaraa bolla xaafiiddi beettoosona.

Dumma dumma dozzatu ayifiyaappe oosettiya ushshaa qommota. Ha ushshaa qommoti mangguwaa, abukaadduwaa, paappayaa dummabata dummabata gum"idi medhdhiyoo uyiyo ushshaa.

Cora macca asatinne attuma asati issippe shiiqidi goshshaa ayfiya kattaa attuma asati udulan qolidi udula mittan oyqqiddi issippe caddoosona. Macca asatikka attuma asati caddidoogaa samppan qolidi punniiddi beettoosona.

Eranchchati meeshuwappe medhido wolqaama xeellanawu lo"iyaa kaamiyanne asay ya ha simerettiyo ogiya. Ha ogee wolqaama meesho keettaappe sintta baggaara geliyaanne kiyiyaa asay yaanne haanne simerettanawu imettida ogiya.

Dumma dumma kushe hiila ayfe gidida doozatuppe woykko mittappe meretiyaa uuttaa haashshanawunne unccaa qanxxanaw maaddiyaa buqurata. Ha buquratikka maylliya, otetta, garumettanne gonggiyaa.

Caammaa bayzziyo keettan issi mishiriya hokkada cora caammata attuma asaanne macca asaanne galbbaappenne lasttiqiyappe merettida dumma dumma caammaa qommota shammiyageetussi bayzzaydda beettawus.

Wolqqaama aaho shuchchaappe giigida luxetta keettay de'ees. Ha luxetta keettay luxiyageeti dumma dumma metoy baynan injje hanotan bantta luxetta kaallana malanne dumma dummabappe shabbirettenna mala woppu gi uttidi tamaarana mala maaddiya luxetta keetta.

xeelin yeemmoyiyya maata mera maayyida wolwwma lo"iyaa sohuwa yelaga naati banddira oyqqidi dulla oyqqid zanaqanchchati issippe biide doosona.

Poo'uwaa giyaa quma keettanne tukkiya uyyiyo keettaa. Ha tukkiya uyyiyo keettaa sintta baggaara wolayttaa wogaa qonccissiyaa qottay de'iyo misilee de'ees. Ha misiliyaappe sintta baggaara qarxxappe meretidda ciishshaa yuushshuwaa xaaxxeti uttidabaykka de'ees.

Golaappenne woykko qunccuutiyappe dooqettidi merettiya kushe hiillaa. Ha kushe hiillay daro asay booraa goyyiiddi booraa shocanawunne laagganawu maaddiya kushe hiilla.

Wolqqaama aaho kaamiya ogiyappe sintta baggaara wolqqaama aaho meeshsho keettatinne keettaa sintta baggaara doozati maata mera doozati tokkettidosona. Appe sintta baggara heregaara de'iya phooliya lo'iya keettay de'ees.

Kaamiya ogiyappe guyye baggaara cora keettati woykko shuchchaappe keexettida keettati de'oosona. Appe ya baggaara heregan alleeqida xeellanawu lo"iya wolqqaama keettaykka de"es.

xeelliyoode lo'iyaa wolqaama goshshaa shooqqaa giddon mokkida dalqidalqqiyaa badalaa giddon issi goshanchchay eqqidi ba zerin mokkida dalqidalqqiyaa badalata xomoosiidi beetees.

Attuma naatu huuphiyaa giigissiyo keettan yettanchcja Teedi pootuwappe ha baggaara huuphiyaa giigissiya na'ay pooxa maayyidi dumma. dumma huuphiya qnxxiyo buquratu sinttan uttiis.

wogga naa"u mittappe sintta baggara aaho pengge diyoo wogga aaho keetta issi maskkotte diyoo issi keettappe sintta baggara issi bitaane kopiyiyaa wottidi eqqiis.

Wolaytta woggaa mayuwaa mayidagettinne maayibena hara cora asatti issippe aaho kaamiyaa ogiyaa bola cora keettati de'iyo lo'iyaa heerara ha simiddi yiidi dosonna.

Maata Mera maayida dumma dumma dozati de'iyo heran issi geela'o na'iya karatta suriya gixxada bootta shuraabiya mayada wolayitta wogaa mayiwa woykko pooxaa ba gooriyara duge yeddada wolaytta banddiraa saluwa denttada eqqaasu.

Erettiida polotikaa kaalettiya asati issippe issippettettan uttidi bantta kushiya xaaxidi poletikaa aysuwaa kaaletiya asaara issippe tobbiidi beettoosona.

corra macca assatine attuma assati issipe uttidi samppan dumma dumma kattata puniidi de"ossona ha punniya assati bantta goshsha ayfiya puutissanauw maadiya lo"oo ogiyaa bollani de"oossona.

huuphiya qanxxiyo woykko binanna keettaa giddoni karetta buuchchama huuphiya woykko huuphiyaa qanxxiya na"ay qeera arssa huuphiyaa qanxxetiya na"ayoo huuphiyaa qanxxidi de"eesi.

Maata meraa doozatun kummidi xoqqa deriyappe ha baggaara mittatinne dumma dumma lo"iyaabati de"oosona. Appe gidduwaara kaamenne asay hemettiyo aaho oge de'ees.

Maata Mera xeellin lo'iya sohuwan kare medoossattuppe issuwa gidida dumma dumma malkkee diyo maahee beettees. Ha maahee maata Mera sohuwan haa simmi eqqidi xeellidi de'es.

Omarssi giyaa xufiyappe tohossa baggara bootta kootiyaa mayyidi bootta shurabbiya garissa baggaara mayyidi kushiyaa ha miccidi xeelliya izaway Wolayttatto Doona yettanchchaa Saamigoo getettees.

xoqqa Kawotettanne heera seera naagissiyagettinne xaaceti issi bolla oyidiya bolla uttiddi tobbiiddi doosona. Ha tobbiyageeti heera asaa sarotetaa naagissanawunne kawotetaa naagissanawu oottiya oossanchchatta.

xeelliyoodi malaaliyaa shuchchaappe merettida wolqqaama gonggoluwaa woykko kooppuwaa giddon oyddu yalaga naati issippe eqqidi oyqqi oyqqi xeelliiddi malaalettiiddi de'oosona

shuchchaappe oosettida kaameenne asay mettanau maaddiya ogiyaappe sintta baggaara qorqqoruwan direttida dirssaappe bolla baggaara diya erissoy arsseema qumaamiyo keettaa qonccissees ha qumaam iyo keettaa erissuwaa bollan dumma dumma qumatinne uyyo ushati beettoosona

Corabati issippe bayzettiyo gita zal"e keettan dumma dummaa asay bantta geeshshatettaa naaganawunne maayuwaa meeccanawu bantta bollaa geeshshatettaa naaganau maaddiya puqurati issi bolli doorettidi peettoosona.

Woggaa gulantta keettaa misileetiyo maxaafaa ha maxaafaa sunttay wolaytta wodiya qoodaanne ooratta laittaa bonchchuwaa giya maxaafai naa"u sha'anne laappun maarotettaa layttan godeebo maammon xaafettiis.

yeletaa galaassaa bonchiyoo giigisiyoo giidon hosppuntta laytta bonchiyaa xuufee beettees. ha xuufee beetiyoosan dumma dumma upupati puugetidi dumma dumma miyoobatinne lo''iyaabati de'oosona.

Attuma naatu huuphiyaa qanxxiyoonne meraa puulayyo keettan dumma dumma huuphiyaa qanxxiyo buquratinne huuphiyaa ti yuubati de'iyoosan issi yelaga na'ay karetta pooxaa ba qooriyan xaaxidi uttiis.

wodee ehiido miishshan goozetti uttida dumma dumma puulaanne alleequwaa naagiyo miishshata ha alleeqiyawu naagiyo miishshata asay bantta sinttaunne bollaunne bantta galbbaa alleequwau oykko puulatettawu maadettiyo miishshata

Cora attuma asati bantta kushiyaan zerettaa oyqqidi keehippe goyettida shooqaa bollan bantta zerettaa zeriiddi beettoosona. ha zeriyaagetuppe guye baggaara dumma duma muuziyaa ayfetinne tokettida mittatika beettoosona.

Aaho pengge de'iyo zla'ee karen atumma asanne maca asaa maayoy kaqqettiddi beetees. QAssikka puxxattikka beetosonna.

Maata mera qottay diyo wolqqaamanne aaho ammano keettaa. ha ammano keettaappe bolla baggaarakka yesuus kiristtoosa masqqaleenne ha ammano keettaappe guyye baggaara dumma dumma doozati tukettidi uttiloosona.

wolqqama meeshsho keettappe sintta baggaara toophiya hiwoti qaale woossa keetta wolaytta soddo ambbaa yunbberssittiya heera hiwoote kaale woossa keetta erissiya erissuwaa.

aaho keettaa giddon miizaassi merettida aquwaa giddon dumma dumma attumanne macca miizaa marati issippe maaraara eqqidi maata miiddi beettoosona.

Tooho kuwaasiyaa kaa"iyo kaassaa dembban naa"u tooho kuwaasiyaa kaassanchcati issoy wolaytta dichcha kaassanchchaara hara cita kaassanchchaara guwaasiyaa ekkanawu alamaa bolla de'oosona.

issi bitanee coraa gattiya eqotaa woikko talabiziiniyaa sinttan eqqidi dumma dummaa cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa sinttan ba cenggurssaa aatti de7ees ha bitanee aibaa aatti obaa wodala ganjjiyaassi odiiddiidi?

Maayoy bayzettiyo keettani wolqqaama wogga maayoy karetta kaaba malattiya ooratta wodee ehiddo maayoy kaqqettidi beettees. Ha maayoy darotti wodde ehiddo maayuwaa koyiyaa asatti dossiyoo maayo.

Cora zannaqanchchati issippe beettiyo shuchchaappe merettida kooppuwaa giddon coraa asati eqqidaabeetuppe sintta baggaara issi yelaga na'ay ba qoophiyaa guyye zaari wottidi ba ushachcha kushiyan tooraa oyqqidi beettees.

Cora issi mala maayuwa bica maayuwa maayida asatuppe sintta baggaara karetta suriya gixxidi karetta kop qophiya wottidi bootta banddiraa woykko daamota giya xuufee de'iyo banddiraa oyqqida issi bitanee cora asatuppe sintta baggaara eqqiis.

uttiyo wonbbaraappe sintta bagaara dumma dumma qottay diyo magalashoti duge simmi yedettidi xeessan xeessan yiiccettidi beettoosona. etappe sintta baggaara ciishshaynne siinee, dumma dumma puulayiyo buqurati de'oosona.

cora macanne attuma luxxiyaageeti xoqqa luxetta eqotaa geliyo paaciya issippe ekkiidi de'oosona. etakka paaciyaage eta gidon eqqidi beetees.

So miishshati asay haattaa duuqanawu maaddetiyoo cora jarkkaanee duqqiyoobatinne hayilanddeti dumma dumma zambbileti qashshettidi issippe shiiqqidi issoy issuwaara issisaan de'oosona.

wolaytta toho kuwassiyaa kassanchati holiyaa paydisi simidi issipe ufaytidi beettosona.

be'iyoodi lo''iya keehippe yemmoyiyyaa maata meraa maayidi guuliyan kametti uttida wolqqaama lo''iya zannaqqa sohuwan zannaqqanchchati attumaagaara maccaariira bantta kushiyan bantta kootiya oyqqidi haa kiyiddidoosona

Naa'u erettida biittaa kaalettiya asati wolaytta wogaa maayuwa dungguza maayidi uttidageetuppe issoy paranja; ha paranjay wolaytta wogaa maayuwa dungguza maayidi haa simmidi eqqidosona.

samppa bollani doretidi uttida qumay boynay, gaala donoy, maata bambare, shenderay, zo"o bambare ne dumma dumma qumma qomotti issipe beettossona.

Zo'o upuupati maararadoorettidi beettoosona. ha upuupati dumma dumma yeletaa gallassaa asay bonchchanawu bullachchatussinne hara hara wolqqaama lo'yaa giigotussi dumma puulaa immanawu asay go"ettiyoo miishshata.

Xoqqa deriyaa bolla hiixetti uttidi beettiya adussa zarphphiyaa ha adussa zarphphi dumma dumma qunccutetuppenne biratatuppe merettida zarphphiyaa. ha zarphphii daro ollaa bollaara asay amma naatuwan baana maranne yaanne haanne pinnanawu maaddiya zarphphiyaa.

Doozatuppe pooxxidi asay medhdhiyo dumma dummabawu uttanaawunne harabata wottanawu shemmppiyo saatiyan biiruwassinne baso keettaassi asay maadettiyo buqurata.

Maata mera doozatu qommo gidida sa'aara zaa'iya ha wulawushiya xalee daroti wogaa xaletetaw xaqametoosona; wulawushiya hargiya pattanaw maaddiya doozatu qommotuppe issuwa; Ha dooza daroti wulawushiyawunne harabatuyo maadetoosona.

Xeelliyoode lo"iyaa wolqqaama maata mera doozati tokettidi maarara uttidi beettoosona. ha tokettidagetu giddon aysaari uttida badalayinne wolqqaama maata mera alla uuttatinne abikaadotinne issippe tokettidi maaran beettoosona.

Maata mera ayfiyaa immiya dooza ha doozaikka lokkomaa geetettees. lokkomai daroto ba giddon pirotiniyaa giyo dummabaa oyqqida asaassi wolqqaanne hara abbiyaa immiya doozatu qommuwa.

Saalo meerane bootaa puulaa naagiyo miishshati puulaa naagiyo miishsha bayzziyo keettan dooretidi issipe betosona. Ha puulaa naagiyo miishshata asaay bantta aleeqquwassi sinttane dumma bolaa kifileta tiyidi bantta aleequwa naaganawu maadiya miishsha.

adissaba masqqala adababbayiya galassa 16nan tammantta aginan 2010 maroteta oosetida sarota salppiyaan bonchcho kiike moccona bollan olettida bombbiyaa ba kushiyaa gooba wolaytta na'aa ayyaliya yoosseppa duufuwaa.

bootta shamiziyarane karetta suriyaa gixxida bittaniyara hegadanikka bulla shamiziyane suriya gixxida bittaniyara goshshaa gidoni eqidi maatta mera dozzatta eqqiidi de"oosona.

Issi yalaaga na'ay kaamiyaa ogiyaa bolla eqqidi dumma dumma erissuwaa xuufee diyo banddiraa xoqqu ootti oyqqidi eqqiis. ha yalaga na'ay xoqqu ootti oiqqido banddiraynne i maayido maayoy o kaassaa citaa qonccissiya maayoy.

eretida kawotetta kaaletiya assati wolaytta wogaa maayuwaa hadiyaa dunguzza maayidi baasso suchcha oldidi misiliya dentiyaa buqurani misiliyaa dendidi de"oosona.

Toho kuwaasiya kaa'iyageeti shemppiyo sohaappe toho kuwaasiya dembbaa geliiddi doosona. Ha geliyageeti naa''u bagga citaykka issippe kuwaasiya kaa'iyo dembbaa gelanawu hemetaa bollan de'oosona.

Huuphphesaara toophphiyaa banddiraynne appe ya baggaara tohossa dere dere asaa dalgga manttiyaa banddiray de'iyoo wolayttattuwaa luxiyoo maxaafaa ichchashshantta kifiliyaa tamaretu maxaafaa.

Wolqqama keettappe sintta baggara maata mera mayidi doozatu gidduwaan so medoosatuppe issuwaa gidida haytta duge yedidda kanay zin''iis.

keehippe xeeliyode lo"iya meesho keettani corra assati uttidossona ha sohoykka zanaqiyo soho gidishin daro assay shempi ekkanaw maadessi.

kushe hiillanchchati ba kushiyan waaxiyo woiqqo medhdhiyo buqura ha buqurai darotussi pul77anaunne dumma dummabaa oottanau goshshanchchati maadettiyo buqura ha buquraa sunttai oonee?

Samppaa bolla yeechcha hiixettidaagaappe bolla baggaara doisettida boyee doisa badalai zo'o bambbaree dumma dumma boinai issippe beettees.

issi lo77iya geela onai7iya bootta shuraabiyaa maayada ba huuphiyaa duge zaara yeddada ba kushiyankka qassi saatiya woiqqada ushachcha kushiyan ba xeessaa oiqqada lo77iya maata mera heeraa xomoosaidda de7awusu.

Keettaa sinttan uttida Wolaytta dungguza maayyida issi yelagay i oyqqido miishshay Wolaytta mayzza muuziqqa miishshaa woykko dinkkiyaa getetees; hagee wolaytti dumma dumma yettaw yehuwaaw dumma dumma giigissotuyyo punidi maaddetiyo miishsha.

Wolqqaama xeelliyoode lo"iya maata meraa maayida heeran dumma dumma doozati de'iyoosan xoqqa sohuwan issi attuma na'aynne heezzu geelau maccanaati wolaytta wogaa qonccissiya pooxaa bantta qooriyaara dugeeddidi beettoosona.

aaho kaamiya ogiya bollan mittaanne dumma dummabata caaniya kaameenne appe miyye baggaara naa"u tohuwan bululiya asaa caaniya kaame issippe sinttawu simmidi biiddi doosona.

keettaa miyiyan wolqaama kuwaa gidon cora asati oosso miishshaa oyqqidi uttiodosona. sintta bagaara bandiraa esiidi cora asati eqqidi asatussi qoncisiidi de'oosona.

bootta dunkaaniyaappe sintta bagaara cora asati wolaytta wogaa maayuwa danguzaa maayidi dumma dumma asati dulaa oyqqidi banta dulaa xeeran maataa qachidi gaamuwa calaa maayidi beetoosona.

Wolqqaama kuwaasiya kaa'iyo dembban giigida dumma dumma baalaa bonchchiyo giigissotun macca naatinne attuma naati macca naati wolaytta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayidi attuma asati wolaytta wogaa maayuwaa dungguzaa maayidi issippetettan duriiddi doosona.

maata mera keehi lo77iya dembbaa bolla issi geela7o na77iya wolaitta wogaa maayuwaa bulukkuwaa maayadanne issi yiira na7aikka wolaitta wogaa maayuwaa dungguzaa maayidi issippe bantta wodiyaa aattiidi doosona

shuchcappe keexxitada wogaa keetta bgarssa baggaara de'iyaa shuchchan direttida dirssappe sintta baggaara dumma dumma doozatuppe woykko mittappe merettida keettaa woykko penddiya gorddiyo sanqqatinne dumma dumma mitta ayfe buqurati de'oosona.

saaniyaappe bolla bagaara maata mala yeechchay, yeechchaappe bola bagaara ashoy, oyttay, daaboy, mashshaynne bambaree beetees.

Hirssappenne dumma dumma maata mera doozatuppe sintta baggaara issi maccaaraanne issi attumaageeti eqqidi buqura giddon qolidi medoosata miziidi doosona. ha so medoosatu sunttay oonee?

cora attuma asati wolaytta wogaa maayuwaa dungguzaa maayidi bantta huuphiyankka qophiyaa wottidi cachcha za'iya punniiddi beettoosona ha asatuppe guyye baggaarakka kaametinne dumma dumma keettatikka beettoosona

Maatta meranne woykko doozzatta maayiddi dembban asatti uttiddi dumma duma puutiya uttiddi tokkiddi doosonna.

Kushe hilla ayfe gidida zambille zal'ee keettan bayzziyagetuppene shamiyagetuppe bolla baggara mittan kaqqetdi betees. Ha kaqqetida miishshati daro dexxiyabata yegidi tokkanawu maadiya buqura.

Gitaa kaamiyawunne asay hemettanawu giiggida shuchchaappe oosettida ogiyappe sintta baggaara issi na'ay eqqiis. Appe ya baggaara maataa meraa doozatinne appe sintta baggaara wolqqaama meeshshuwan keexxettida keettay de'ees.

naa''u tohuwaan kaamiyaa giigissiyo keettaa karen dumma duma naa''u tohuwan bulluliyaa kaametinne qassi ha giigissiyaa naati qassi dumma naatinne ha heeran beettoosona.

Urqqaappenne woykko biittaappe merettiyaa kushe hiillaa ayfe gidida keree, bashee, otoy dumma dumma biittaappe merettiyaa buqurati issippe de'oosona.

maata merai de7iyoosan issippe de7iya issippetettan yexxiya yettanchchati masqqalii diyo bootta maayuwaa bollaara issi malaa maayidi baggaa macca naati sintta baggaara gulbbatin attuma naati guye baggaara eqqidi beettoosona

Aaho maata mera doozzay mokki uttido shooqaa man"iyaan issi cima mishiriyaa ba huuphphiyaan bootta pooxaa qachchada ba kushshiyaan he zerettaa ayfiyaappe oyqqada haa simmada eqqaasu.

Maataa meeran aleeqida doozaati deiyo deeriyappe puutuwadan booxida wolqqama lo"'iyaa shafati duuge gogosona. Ha sohoy wolqqama zannaqqawu lo'iyaanne injje ayfiyan xeelanawu yeemoyiya soho.

Eranchchati dumma dumma doozatuppe woykku mittaa qommotuppe pooxidinne woocidi woikku massidi medhdhiyo son asay uttanawu qumaa miiddi qumaa woottanawu maaddiya dumma dumma miishshati beettoosona. Ha miishatikka daro asaassi go'aa immoosona.

shuchchaappe merettida zaraappe woykko zarphiyaappe ya bagaara kummetta maata meraa maayida xoqqqa derenne ha deriyaappe maata meraa maayidda ayfiyan xeellanawu lo'iya heeraa.

hiilanchchati bantta kushiyaan nukkid medhdhiyo biittappe meretiya buquraa gidiyaa shaatee beettees. ha shaatee darotoo asay bambbariya tushshanawunne harabata an kattanaw maaddiya biittappe meretiyaa buqura.

Wolqqaama aaho goshshaa gadiyan issi bitanee naa"u boorata waaxidi gooyiddi de'ees. a miyyiyankka issoy i gooyiyoode a geeduwaa kaallidi sharafaa qoriiddi de'ees.

Kushe hiillaa oosotu ayifiyaappe issuwa gidida urqqaappe merettiya bashee issoy issuwa bolla dooretti uttis. Ha basheekka darotoo asay oyittaa uukkanawunne daabbuwa uukkanawu unccaa uukkanawu dummabata dummabata shaa'anawu maaddiya buqura.

Cora asati eqqidaageetuppe oyddu asati maddaba maddabidi ziiriyaan ziiriyaan zeriddi beettoosona. Ha zeriyaagetikka zeriyo ziiriya medhdhidi dumma dumma atakiltte ayfetanne dumma dummabata issippe zeride beettoosona.

Cora qommo doozatu puuteti doorettidi issippe diyosan cora asayi issippe shiiqidi macca asaynne attuma asayi issi kushiyan puutiya oyqqidi issi kushiyan bookkiyo miishshaa zaabbaa, xikkiya oyqqidi tokkanawu issippe tookkidi biiddi doosona.

coraa keettatuppe sintta baggaara cora asati yaane haanne biiddi beetoosona . ha biiddi beettiyaageetuppe issi na'ay kushiyan sugiyo gaariyan xora buqurata caanidi sugiiddi beettees

Aaho kaamiya ogiyan wogga asa tookkiya kaamee sintta baggaara haa yiidi de'es. Appe miyye baggaarakka gediyan hemettiya asay yaanne haanne biiddi beettoosona.

Naa"u geela"o naatinne issi guutta na"iya wolayitta wogaa maayuwa dunguzaa maayidi issippe miicciiddi uttidosona. Hageeti issipetetan bantta saatiya ufayissan aattiiddi de"oosona.

lo''iya maata meranne alla uutta sinttan issi bitanee wolaytta wogaa maayuwaa dungguzza maayidinne ushachchaa kushiyaan gonddaliya oyqqidi haddirssa kushiyan toora oyqqidi lo''iya para goochchin mishiriyaakka qassi wolaytta wogaa maayuwa bullukuwaa maayada bitaniyaara eqqaasu.

naa''u sainiyaa bolla qolettidi beettiya karetta sawuwaa ha karetta sawoy dumma dumma maata mera doozatu qommuwaappe ayfidaagaa gidishin daroto asay uloy sakki udenne coommidi mittanaunne pilan dumma dumma qumatun qolin dumma shongga immanawu maaddiyaagaa

Xoqqa deriyaa bollaara duge simmidi puuttuwaa malatiya shaapay goggiyoosan issi attuma na'a tophphiyaa banddiraa oiqqidinne naa"u geela macca naati bantta huuphiyan qophiyaa wottidi aara eqqidi zannaqqii didoosona.

So miishshatuppe issuwa gidida siinee dooretti doorettidi beettees. Ha siinee tukkiya uyanawu, maattaa uyanawu hara harabatakka uyanawu maaddiya so miishsha.

Goyyetti uttida shooqaa bolla dumma dumma uuttaa qommoti maata mera xeellano lo"iya uuttati ziiriyan tokettidi beettoosona. ha uuttati dumma dumma unccaa asayappe oottanoonne itimaa appe demmanawu maaddiya dooza.

xoqqa shuchchaa kooppuwaappe sintta baggaara issi geelau na'iya wolaytta wogaa qonccissiya dungguzzaappe merettida pooxaa qooriyaara duge yeddada qopphiyaa huuphiyan wottada uttada zannaqqaydda beettaasu

Xoqqa doosati kumido deriyaappe ha baggaara cora keettati de'oosona. ha cora keettatuppe ha baggaara kaamee eqqiyo dembban cora kaameti ziriyan ziriyan maaraara eqqidosona.

woga maata mera mitaappe sintta bagaara wolaytta wogaa maayuwa maayidiu shachcha kushiyan tooraa, hadirssa kushiyan gonddalliya oyqqida cora asay de'ees, etappe gidduwankka issi bitanee wolaytta wogaa maayuwa maayidi maahiya calaa maayida issi bitanee de'ees.

wodee ehiido miishshaa ailanddiyan goozetidi beettiya win giyo haatta ha haattaa coraasati suuqiyaappe dumma dumasaappe shammidi go7ettoosona. ha haattai awa heeran giigi ?awuppe yi?

boottanne zo'o meray diyo hayle oteeliyaa wolaytta sooddo oyddu xoolinttenne zal"e pirojekttiyaa qonccissiyaa erissuwaa

Wolqqaama wogga keettaa sintta baggaara diya qorqqoruwa dirssaappe sinttan issi xaacee uttin xaaciyayyo caammaa qucciya na'ayi uttidi xaaciya caammaa qucciiddi de'es. Etappekka miyye baggaara issi na'ayi ufuuppaa oyqqidi etaara haasayes.

Ayfiya be'iyoode yeemoyiya maata meran durettidanne xoqqa deriya bollan dumma dumma doozati ziiriyaan tokkettidi issippe ayfiyaan be'anaw keehippe lo"iya heera. Sa'aykka maata meran keehippe hiixxetiis.

cora maayuwaa baiziyo woikko zal''iyo keettan dumma dumma asai borkkotidi maadettiyo borkkotati meeguwaassi maayuyo afalatinne hiixxiyo pooxati issippetettan doorettidi beettoosona

boottanne xeelini lo77iya wodee hiido buqquraa giddon kametti uttida asai bantta bollaanne bantta galbbaa woikko bantta sinttaa sulddudissanau bantta puulaa naaganau tiyettiyo buqquraa.

gita woikko xoqqa ubbabai de7iyo zal77e kiittan tumma dumma asai miyobati wodee hiido miishshan goozettidi issippe de7oosona. ha goozettidi issippe de7iyaabati maanawu manggaagan mal7iyaanne dumma dumma wolqqaa immiya qumaa qummatuppe issoota.

Bootta saynniyaa bolla beettiya qummay bilandduwaa ha billandoy lokomappene santtappene unccappenne dumma dummabattuppe giigiyaa wolaytta woggaa qumma.

Kushiya bollan pestaaliyaappe so baggaara de"iyagee belecaa geetettees. Belecay daroti asay qooriyaw alleeqanawu qooriyan wottiyoonne daro daro bullachchaa wodiyan dumma giigissotu gallassan qooriyan aattiyo belecaa.

Wolqqama ammano keetta meeshuwa giddon ammanuwa kaaletiya asati bantta kaaletiyo ammanuwa kaaliyaa yelaga naata uttissidi luxisside doosona. Ammanuwa kaaliyo ammano keettay ubba naatuyyokka bantta kandduwa luxanaw maaddiyaageeta.

cora asati lo''iya keettan issippe uttiidi wolaytta wogaa mayuwaa maayidi oydiyaa bolla uttidi quma miididoosona ha'e eti miyo qumaa sunttay masoofiyaa bolla woykko samppaa bolla de'iyaagee aibaa geetettii

Maata mitaa ayfe qommotuppe issuwa gididda paappayee, ziiriyan woykko maaran tokketi uttidosaa xoqqa kawo meete alaaleinne zanaqanchchati yiidi xomoosiidi beetoosona. Ha cora asatikka a giddora hemetidi biyooge beetees.

Dumma dumma caammati yaran yaaran issippe doorettidi beettoosona. ha caammai lasttiqiyaappenne dumma dumma batuppe merettiya caammaa gidishin wogga asay wottiyo caammay qeri naati wottiyo caammainne cora caammati issippe do'oosona.

Bootta sayniyaa bolla dumma dumma ashoy xiixettidaageenne xaaxetti uttida buddeenay dumma shonggaa mal'ettiya maataynne bambbaree qeera sayniyan issippe de'ees.

issi yelaga na'iya bootta moochchenaa boraago gonggoluwaa giya shuraabiyaa maayada ilimi tukkiya uyo keettaa giya erissuwaa ba kushiyan oyqqada maata mera doozati kumido heeran eqqaasuna

Maata meranne kehippe lo"iya heeran issi mishiiriyaa shidhdhaa bolli uttada puttuwaa hinddiriitan suqqaydda de'awusu. ha puuttuwaa suqqiya asati banttana ayssanaunne dumma dummabaa bana danddayanau maaddiya oosuwaa.

huuphessaara toophphiyaa banddiraynne tohossa dere dere asaa dalgga manttiya banddiray de7iyo ichchashantta kifiliyaa tamaaretu maxaafaa woykko hisaabiyaa maxaafay beettes.

eranchchati bantta guuggiyaappe gum''idi xeellin malaaliyaanne kehippe lo''iya bantta kushiyaa oosuwaa oottiyo kari kuleemiyaa ha kari kuleemee wolaytta soodo yunbberasitiyaa komppiter saynisiyaa timirtte kifiliyan de'ees

Attuma naatu huuphiyaa qanxxiyoonne attuma naatu mera giisiyo keettan issi yalaga na'ay ba huuphiyaa qanxxissidi huuphiyaa qanxxissiyaagaa keettan uttiis.

Cora yelaga attuma naati wolaytta wogaa maayuwa dungguzaa maayidi issi kushiyan Issoyi issuwara qoomettidi issi kushiyan bantta kushiyan dullaa oyqqidi sinttawukko simmidi xeelliiddi doosona.

wolqqaama shuchchaappe keaxettida keettaappe sintta baggaara de'iya kaamiya ogiyaa bolla cora asati bantta ammanuwaa maaraadan issippe kiyidi xurumbbaa ekkidi punniiddi bantta xoossaa sabboosona

Darobay woykko gitabay bayzettiyo sohuwan cora asay uyanawu maaddiya ushshati issippe wodee ehiido haylanddiyan goozettidi beettoosona. Ha corabay bayzzettiyo sohuwan dumma dumma ushsha qummoti mangguwaappenne hara hara doozatuppe gum'ettidi meerettiyaabaata.

Aaho kaamiya ogiya bolla cora asatti issippe issporttiya oottiddi de'osonna.

Maata meraa maayida uuttaappe sintta baggaara naa'u keettati de'oosona. Naa'u keettaappe sintta baggaara heezzu attuma asati eqqidaagetuppe adill'e ciishsha mera mala kootiya maayida issi bitanee godan meegaa bollan misimaariya madooshan shociiddi de'es.

Seeraa naagiyaagee woykko xaacce cora asaa shiishidi seerabaanne heeraa sarotettaabaa oddiidi dees. Cora asaykka qassi issippe uttidi xaacciyaakko sinttaa zaaridi I odiyogaa siyidi de'oosona.

Seera naagissiya ha xaaceti daraphphaa yuushuwan uttidi dawutaran xaafiiddi haattaa bantta sinttan wottidi daraphphaa sinttaara aadhdhiya kiitaa kaalliddi doosona.

Wolaytta dichchaa toho kuwaassiya kaassanchati bantta lagge citaara kaa"ido kaassan wolqqaama xoonuwaa demmidi daagaa woykko woytuwaa demmidi keehippe hombbociiddi de'oosona.

Cora macca naati issippetettan gididi wolaitta wogaa maayuwaa bullugguwaa maayidi misiliyaa ekkiya bukuran issippetettan panttana misiliyan denttiiddi doosona.

Cora macca asatinne cora attuma asati issippe shiiqidi wolaytta dungguzaa maayuwanne maccati bantta wolaytta bullukkuwa wogaa maayuwa maayidi bantta ooso keettaa neeshuwa anjjissiiddi beettoosona.

Caammaa bayzziyo keettan dumma dumma caammati issippe doorettidi beettoosona. Ha caammatuppe dariyaageeti miizaa galbbaappenne dumma dummabatuppe oosettiya asay wottanawu maaddiya caammaa qummota.

Toophphiyaa banddiraappe miyye baggaara issi bitanee uttiddi ba sinttankka qassi cenggurssaa duuqqiya buquraa wottidi wodala ganjjiyaassi woykko tonddiyaassi ba oduwaa aatiiddi de'ees.

Nib geettetiya lume gezo miishshaa minjjiyo keettappe sintta baggaara naa'u gooman bululiyaa motoretikka dumma dumma yelaga naati issippe haasayidi beettoosona.

Kaamiya sarotettaa naagissiyageti asay hemettidi kaamiya sinttaara aadhdhiyo ogiyan bollan de'iya danggarssaa qalamiya tiyiddi doosona. Ha danggarssay daro asay kaamee yiyode hemettidi aadhdhanawu maaddiya oge.

kushe hiillaa aifetuppe issuwaa gidida afalay beettiis ha afalaakka eranchchati bantta kushiyan daddidi giigissiyo miishsha ha miishshaikka daroto asay meeguwaayyo maayanawunne hayqqiyo wode ahaa xaaxanau maaddiya miishsha.

Wolqqaama shuchchappenne meeshuwaappe oosettida lo"iya keettaa ha keettaappe sintta baggaara wolqqaama lo"iya maatamera ciishatinne woyko doozati sintta baggaara korinttiyaa poo'uwaa immiya mittati dumma dumma keettaayyo dumma puulaa immidoosona.

aaho dembbaa giddon cora attuma asatinne cora maccaasati wolaitta wogaa qonccissiya dungguzzaappe merettida pooxaa qooriyaara dugeeddidi issippetettan hombbociddinne bantta wodiyaa aattiiddi beettoosona

lenkki lenkka woikko qamma wodiyan dumma dumma asa caaniya kaameti kaamee biyo ogiyaa bolla maaraara bantta xomppiyaa xomppiiddi biiddi doosona

Aaho dembban dumma dumma ammaniya asati macca naati attuma naati qeeri naatinne wogga asai ammanuwaa aawati issippetettan shiiqidi gulbbatidi bantta xoossaa woossiiddi doosona.

Ibbu katta keettaa woykko uteeliyaa giyo erissuwaa bolla dumma dumma ashuwaa qommotinne dumma dumma qumaa qommoti asay uyyo ushshaa qommotikka issippe erissuwaa bollan beettoosona.

Cora asati issippe shiiqidi uttidoosappe ha baggaara wolaytta Sooddo giya xuupiyaappe miyye baggaara goynnuwa saattiya giyagge de'ees. Hagappe toho baggaara wanggeliya sabanchcha zamariyaa Shulggado Wonddimu pootoy dees.

aaho ambban de'iya kaamiya ogiyaa bolla cora asati geeduwaa yiyaageetuppe sintta baggaara wolaytta wogaa maayuwaa dungguzzaa mayida asati paraa bolla uttidi paraa piriixissiiddi beettoosona

dumma dumma doozzati ayfenne bonccoy issippe pesttaliyan qolettidi beettees. ha qollettidabati dumma dumma qumatettawunne xaletettawunne ushshawukka maaddiyaabata.

Maata meran puulattida keettaappe sintta baggaara maayuwa zall"iyo keettayi de'es. Ha maayuwa keettaa Karen dumma dumma macca asaa boggee attuma asaa boggee bollaara duge maayiyo shuraabetinne bollaara gujjiyo kooteti beettoosona.

Wolaytta Sooddo giya xuufiyappe garssa baggaara wolaytta wogaa keetta woykko maata keettaa gulantta getettiya lo"iya keetta yuushuwan lo"iya maata mera ciishshatinne maata mera doozati de'oosona.

Qarxxaappe meretida godday de'iyo keettaa giddon godaa bollan maattaa sirimmiyo woykko dumma dummabata ootiyo sirinttay kaqqettidi bettees. Ha sirinttaa diyossaa keettaa garssa baggaara cora shaateti issi bolla doorettidi beettoosona.

Maata mera doozatu qommuwaappe issuwaa gidida gaammaa geetettiya maata mera doozatu qommuwaa. ha doozatu qommoi uuttai haashetti wode haashettida uncca kiyana giigida uuttaa bolli dumma shonggaa immanau a giddon gujjiyo dooza qommuwaa.

Baasso oosotu ayfiyaappe issuwa gididda cora keettatti dumma dumma xekkay diyo keettatti dumma dummaayfiyan xeelanawu lo'iya keetattinne matan diya dozati keettaassi dumma puulaa immidosona.

maatamera doozaa bolla zemppiuutida erissuwaa ha erissoikka tophphiyaa zo'o masqqaliyaa ha gaazaabaa odees ha zo'o masqqaleekka daro qohettida asata kawotettaappe kare baggaara maaddiyaa eqota.

Maata mera maayuwa maayida issi mishshiriya lo'iya karettaa addussa ba huuphphiya binaanaa duge zaarada dulliya gakkiyaagaa yeddada lo'iya keettan lo'iya wolqqaama uttiyo oyddettinne ciishshati saaneti de'iyo kifiliyan uttaasu.

Dozatu qommuwaappe issuwa gididda tukiya, ushacha bagaagee de'iyagge shaayetida tukkiya hadirssa bagara de'yagee shaayettidi cadetida woykko gaacetida tukkiya xiiliya

Cora goshshaa oosuwaassinne keettaa keexxanawu maaddiya birataappe oosettida buqurata. ha buqurati goshsha oosuwaa. Biittaa bookkanaunne dumma dummabata lukkanawu haraabaati qassi keettaa keexxanau maaddiya buqurata.

Maataa meraa maayidi xeellanawu lo'iya wolqqaama soossuwa giddon wolaytta wogaa maayuwa maayidi kushiya xaaxi eqqida na'aa miyyiyan xaacee olaa massaariya oyqqi eqqidaagaappe guyye baggaara Toophphiya banddiraa maayidi eqqida cora asati de'oosona.

Be'iyode yeemoyyaa xeellin kehippe lo"iya xoqqa deriyaa bolla dumma duma doosatinne maata mera ciishshati kumidaageeti beettoosona. ha eerai daro zanna qancchatuyyoonne ayfianiyan xeelliyode yeemoyiyaa sohuwa.

Shuchchaappe merettiya kaameenne asai hemettiyo ogiyaa bolla cora maayoti issi bolla doorettidi beettoosona ha maayuwaa peha baggaarakka maayuwaa baiziya bitanee uttidi beettees. ha maayoykka meeguwaayyoonne aleequwau asai maayiyo maayota

ortodookise ammanuwaa kaalliyaageeti bantta ammanuwaa maaraadan bantta ammanuwaa baalaa bonchchanaayyo dembbaa kiyidi bantta ammanuwaa attumay maccay issippe kiyidi baalaa bonchchiididoosona.

Keettaa giddon wolayitta kushe oosuwa hiillaappe issuwa gidida koottay beettees. Ha koottayikka dozatu qommuwappe issuwa gidida woyishaa giyo mittaappe merettes. Ha koottayikka mattay eessaa woommanawu maaddiya buqura.

Heezzu geela'o naati wolaytta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayidi bantta huuuphiyankka wolaytta wogaa maayuwaa qonccissiya shaashiyaa qachchidi bantta sinttankka kambbaa wottidi eqqidosona.

heragan puulattida wolqaama woga meeshsho keettaa sinttan dumma dumma kaammiya qommoti issippe maarara eqqidisona. etappe sintta bagaara cora asay issipe uttiyo oydeekka de'ees.

dumma dumma zo'onne boottanne adil'e ciishsha mera qottaidiyo ushshata ha ushshati dumma dumma wodee biido buqquran goozetti uttida ushshata darotoo ha ushata asay bantta payatettaa naaganawunne saamuwau go'ettoosona

wolqqaama shuchchaappe keexettida lo77iya meesho keettaa giddon beettiya cachcha za7iyaa. ha cachcha da7ee dumma dumma kushe hiillaa hiranchchati mittaappenne woishaappe pooxidi medhdhiyoogaa .hageekka dumma dumma yettaa boikko muzunqqaayyo maaddiya buqura.

Cora asatuppe sintta baggaara dullaa oyqqidinne bicanne woykko xaacetu asatu maayuwa maayidi eqqida asati heera baaso saruwaa naaganawunne heeraa asa sarotettayyo eqqida asata.

Issi bootta maayuwa maayida bitaniyaassi misilee de'iyoogeenne issi mittaa misilee de'iyo eshatamu loomiya giya wolayittato doonaninne paranjjatto doona oyiqqida maxaafa. Ha maxaafay daroti eraa woomanawu maadiya maxaafatuppe issuwa.

cora maatai maaraara de7iyoosaappe ya baggaara heezzu xekkai de7iyo xeellanau lo77iya aaho meesho keettai shuchchaappe keexettiyaagee keexettiiddi de7ees

Tophphiyaa banddiray diyo ooso geeddan uttida maccanne attuma gita ooso eranchchati wogaanne ispporttiyaa moconati issippe uttidi tobiiddi beettoosona.

xeeliyoode lo''iyaa booxxida belecaappe giigiya uttiyo oidiya uttiyo oydiyaappe miye baggaara ufuufay pugettidaagee beettiis ha belacaappe giigida oidee dumma dumma giigissotun bullachchan bullachchaawainne bullachchaayiya uttidi bonchchettanau maaddiya buqura

Doozatuninne wolaqqaama xeellanawu lo'iyaa maata meran kumida lo"iyaa sohuwaan cora attuma naatinne cora macca naati shuchchaa bolli uttidi bantta wodiyaa aattiidi de'oosona.

Maata mera doozatu qommuwaappe issuwa gidida shukaariya ha shukaaree xaphuwan unkkotiya doozatuppe issuwa. xeeliyoode zo'o meray diyo shukaariya.

aaho kaamiyaa ogiyaa bolla issi yalaga na7ai huuphiyaara bo7ai bootta shuraabiyaa maayidi ba kootiyaakka xeessan qachchidi mittaappe oosettida boosu yoos giya xuufiyaara de7iya baa bolla katidi eqqiis.

keehippe lo'iya guuliya maayida daamoota deriya boli oyddu yelaga naati adil'e ciishsha mera shuraabiya mayidi daamotaa giya bandiraa oyqqidi zanaqqa sohuwan beetoosona.

Tophphiyaa banddirainne toossa tophphiyaa banddirai de'iyoosan toossa tophphiya dalgga manttiya wolaitta moottaa boditte ambbaa ayssuwaa giya xuufiyaappe toossa baggaara cora yalaga naati wolaytta wogaa maayuwaa dungguza maayidi issippe eqqidosona.

Aaho goshshaa shooqan ataakilttee qommuwaappe issuwaa gidida santtay maaraara tokettidi beettees ha santtaykka darotu asay bantta payyatettaa naaganaunne sarotettan de'anau maaddiya qumaa qommuwaappe issuwaa.

dumma dumma caammai baizettiyoosan karetta caammai karetta wodoroidiyo caammai galbbaappe merettiyaagee dumma dumma attumaasainne maccaasai wottidi maadettiyo caamma

Naa"u macca asati lo"iyaa dalqqidalqqiyaa alla uuttaa qanxxidi uuttaa dulliyaa bantta kushiyaan oyqqido garumettaan goodidi doosona. ha uuttaay unccaayonne itimaa kiyidi asay maanawu maaddiyaa doozatu qomuwaa.

Tophphiya bandderaappenne toossa tophphiya bandderaappe gidduwan de'iya toossa tophphiya dalgga manttiya wolaitta moottan daamoota gaale allaanaa huuphe aisso xaafo keettaa. ha xaafo keettaikka ba heeran de'iya dumma dumma asaassi baaso haggaazaa immees.

Dozatuppe woyikko mittaappe merettiya gatima. Ha gatimay darotoo do'aa gooddanawunne yashshiyo saatiyan oyikki kiyanawu maadettiyo buqura. Ha buquray daroti issoy issuwa shocanawukka maadettoosona.

Xaacetinne xoqqa seeraa naagissiya gadaawati daraphphaa yuushshuwan uttidi tobbiiddi de'oosona. Ha seeraa naagissiya asati issippe issippetettan tobbiyo wode wolqqaama heera sarotettawu maaddiya ooso.

kaamiyaa ogiyaa bollaa issi motoragnai motoriyaa laaggidi haa simmidi yiiddi dees. appe guyye baggaara aappun qeeri naati issippe biiddi diyoonaa etappe miyyessaara aibee de7iyai?

uuttatinne dumma dumma maata mera doozati kumido xoqqa deriyaa bollan de'iya heeran biittaa soldettay kammido asaa keettaanne dumma dumma bata cora asati issippe shiiqidi pookkiyo buquran bookki bookkidi kessiiddi doosona

Dumma dumma ammanuwaa kaalettiya aawatinne bantta luxissiyo naata wurssetta ayfiyaa woikko anjjissuwaa gallassan dumma dummaa anjjettiya naatuura issippe eqqidi xoossaa geeshsha maxaafaa luxidi anjjettiyaa geeta anjjissiiddi beettoosona.

ooratta tophphiya muuzinqqaa naa'ushaanne laatamanne heezzu maarotettaa laittaa giya xuufiyaappe toossa baggaara issi yalaga na'ay wolaytta wogaa maayuwaa dungguzaa maydinne issi geela o na'iya wolaytta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayada toossa baggaara yooyogawu wolayttiya giya xuufee de'ees.

Naa"u kaameti de"oosona . Naa"u kaamiyaappe issoy mela ha simmidi yes. Haappe ya biya kaamee asay bantta meeguwayyo maayiyo dumma dumma apalata meeguwa maayota issippe caani kuuridi yaa simmidi bes.

xoqqa maata mera doozatun kumida xoqqa deriyaara duge simmidi puuttuwaadan booxxida soossuwaa wodhdhiya shaafati do7osona ha shaafatikka naa77au shaahettidi xeellin lo77iya dumma dumma zanna qanchchata yeemuyyaa sohota

Wolaytta soddo yumbburushshiyaa erissuwaa ha erissuwaa bollakka xaafettidabay yumbburushshiyawu de'iya ajjuutaanne naa"anttuwan qassi kiitaa heezzanttuwankka wolaytta soddo yunibarsitiyon de'iya ano qaalaanne laamiyaa halchchuwaa odees.

kaamiya ogiyaa yuushuwaanne asa keettaa yuushuwaanne darkkuwaa woykko sinttaa keeyippe puulay ya doozatu qommo gidida ciishsha ha ciishshay asay de'iyo keettaa sintta baggaaranne woykko darkko baggaara tokkidi heeraa puulatettaa naagana maaddiya dumma doozatu qommo

Wolqqaama kuwaasiyaa kaa'iyo dembban gita giigoy giigidaagan darapa ekkidi yettanchchadi yexxi wode cora asati wolaytta wogaa maayuwaa tungguzzaa maayidi ha yettan hombbo ciddinne duriiddi doosona.

goshshaa ayifetuppe issuwa gidida santtay dumma dumma yippan maaraara tokettidi dalqqi dalqqiiddi beettoosona. ha santtata cora asay maanawunne dumma dumma payyatettaa naaganawu maaddiya qumaa qommotuppe issuwa.

Inago giya xuufiyappe miye baggaara yettanchchiya Gaaga Abarasha uttaasu ha yettanchchiya darotu hayttan I yettay siyettiddo eranchchanne darotun dossettida arttistte.

Cora keettatuppe sintta baggaara cora asati eqqidosona. ha asatuppe sintta baggaarakka issi ordde bitanee conggurssaa xoqqu oottiya miishshan wodala ganjjetussi woikko tonddetussi ba oduwaa aattiidi de.ees.

Cora asati issippe shiiqidi eqqidosona. Ha asatikka eqqidaageetu giddon issi yelaga na'aynne naa"antto yelaga na'ay wolaytta banddiraa xoqqu oottidi qaattiiddi dees.

Kaamiyappene naa'u tohuwan bululiyaa motoriyappe sintta baggaara ba kushiyan xoqqu oottidi ba ushshachcha kushiyan cenggurssa xoqqu oottiyaa miishshaa oyqqidi xoossaa qaala oddidi de'ees.

Wolaytta dichcha amuwaa giya erissuwaa. ha erissuwaa gomppan wolaytta kiittay woykko maata kiittainne doozati alla uuttay dumma dumma doozatu qommoti beettoosona.

Aaho kaamiya ogiyaa bolla heezzu tohuwan bululiyaa cora kaameti maaraara eqqidosona. etappe miyyiyaara cora asati bantta kushiyan cora buquraa oiqqidi issippe kaamiya sinttan kaamiyaakko gelanau biiddi doosona.

oiddu atuma asati walaitta wogaa maayuwaa dungguzaa maayidinne issi maccaasiyaa walaitta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayada issippetettan wolqqaama lo77iya meesho kiittaa gelanawu baaso aggaazaa immanawu biiddi doosona.

shemppuwaa ootti beso hiillaa giya naa"antta kifiliyaa luxiyo maxaafay maxaafaa bollappe duge baggaara xaafidaageetunne kaallidi xeellidaageetu dumma dumma asatu sunttay xaafettidi beettees

wolqqaama tophphiyaa banddiran kametti uttida derssaappe ya baggaara wolqqaama wogga masqqalee beettes. ha masqqaliyaappe sintta baggaarakka cora asati issippe geliididoosona. ha geliyo ammano keettaa sunttai oonee?

Za'iyanne woykko ayfiya dozatu qommo gidida maataa meraa bolloqiyaa. Ha bolloqe daroti kattidi maanawunne kokkidi maanawu dumma dummabaturaa gattidi bilanddidi maanawu maadiya dozatu ayfiyaa.

cora asati de'iyoosappe sintta baggaara issi bitanee huuphiyan qophpihya wottidi wolaytta televizhzhine maskkotiyan wodalaa ganjjiyassi ba oduwaa immiide de'ees.

Dozzatu qommuwappe issuwa gidida abbokkaaduwa ha abbokkaadoy ayfiya mitaappe issuwa gidishin ba giddon dumma dumma prootiniya giyo dummabata ba giddon oyqqidaagaa ha abbokkaadoy daro asati bantta darkkuwaninne yuushuwan tokkidi go'ettoosona.

Keehippe lo'iyaanne zanaqanchchata wuttiyaa daro lo'o sohuwaan issi yelaga na'aynne issi yelaga na'iyaa shuchchaa bolli uttidi issoy issuwaa xeelettidi bantta wodiyaa lo'o hanotaan aattiidi doosona.

Biittiya xoossaa bonchchuwa eriyoogan kumana giya xuugiyaappe tohossa baggaara gita woosaanne macca asaa erissiyo ashkara oottiyo bonchcho baaliyan dumma dumma xoossaa qaalaa tamarissiyaageettinne maccanne attuma yexxiya sabanchchati woykko issippetettan yexxiya koyiriya yexxiyaageeti issippetettan de"oosona.

Naa'u toophiya banddiraappenbe aawayettaa oosuwa qonccissiya xuufiiyappe guyye baggaara huuphiya duge yeddada uttida injjineeriya Wilde buzaaya sooddo ambbaa giugisso keettaa waanna gadaayyiyo.

Mulu qol"uwaa giya ushsha keettaanne quma keetta ha quma keettay dumma dumma lo"iya maatame ra ciishatuuninne guyye baggaara wolqqaama heregaappe oosettida meesho keettan alleeqida quma keettaa. ha quma keettaa erissuwaa bolla dumma dumma ushshatinne miyo qumaa qommoti beettoosona.

Kaame eqqiyo man'iyan cora kaametti issi bolla issippe eqqiddosonna. Ha kaametti asaassi tiranspporttiya hagaaza immiyagetta.

Maata meranne doozatun puulattida lo"iyaa heeraan issi bitanee oyddiyan uttidi qeera yiira na'iyo tookkidi, issi mishiriya qassi qeera yiira attuma na'aa oyqqada wolaytta woga maayuwa dungguza maayidi lo"o wodiya aattide de'oosona.

coraa attumanne macca ammanuwaa kaalliyaageeti issi mala maayuwaa maayidi bantta kushiyan puxaa oiqqidi aaho kaamiyaa ogiyaa pittiidi doosona.

Hadrssa baggaaranne ushshachcha baggaara de'iyaa doozatuppe gidduwan makkiinaynne asaynne hemettanawu maaddiya shuchchaappe gita ogee dees ogiyappe sintta baggaara asati cora asati issippe eqqiddossona.

hiillanchchati qarxxaappe daddidi woikko dooqqidi medhdhiyo kootta ha koottai daro buqurata asai yegganaunne dumma dumma kattaa aifeta balgguwa wode minjjanau maaddiya buqura

naa''u maccaasati issippetettan gididi doodatu qommuwaa puutiyaappe issuwaa ekkidi tokkidi issippe hokkidi oyqqidi issippetettan beettoosona

Hashshu meechchaa baalaa Saro gakkideta giyaa xuufiiyappe garssa baggaara bootta maayidi issi mala asati xurumbbaa punniiddi de'oosona. Ha asati keettaa woykko orttodookise ammano keettaa sintta baggaara meechchaa baalaa bonchchanawu shiiqida asata.

maata mera dumma dumma doozati de7iyoosan meesho wolqqaama keettaappe sintta baggaara cora maccanaatinne cora attuma luxanchchati issippetettan baggati uttin baggati eqqin beettoosona

Aaho goyyettida shooqaa giddon mokkida maata mera dozatu giddon issi bitanee tophphiya banddiraa qonccissiya mayuwa mayidi ba ushachcha kushiyankka xikkiya oyiqqidi haa simmidi eqqis.

Toho kuwasiyaa ka'iyo demban adil'e ciishshaa mera maayida toho kuwasiyaa ka'iya kassanchchatuppe ichchashshay sinttan hokkin ichchashshay guyen eqqidi issoy issuwaara qoomettidi kuwasiyaa ka'iyo demban beettoosona.

Haddirssa baggaranne ushshachcha baggara maata mera doozati diyoo kaamiyaa ogiyaa bollaa usuppun yelagati boos yoos giyaa xuufiyaa oyqqidaageti bootta maayuwaa maayidi eqqidosona.

woggaa toho kuwaasiyaa kaa7iyo dembban cora asati wolaitta wogaa maayuwaa maayidi muzunqqa miishshaa punniidi doosona. ha punniyo muzunqqa miishshaa sunttai oonee aibaappe merettii?

selami quma keettaanne tukke keettaa. ha erissuwappe garssa baggaara dumma dumma wolayitta wogaa qumati sulssoy, baacciray, pilay, phuuphulleenne tukkiya tigiya mishire pootoy de'es.

puulatidi maata meraa maayidi de'iya ala utaappe sintta bagaara de'iya keettaa biitta woddday muukkiodi beetees.

erettida kawo oosanchchatinne dumma dummaa wolaitta wogaa maayuwaa maayida asati issippetettan gididi bantta kushiyan issi buquraa xoqqu ootti oiqqi uttidosona. ha eti oiqqi uuttido buquraa sunttai aibee?

maata meraa maayida xeellin lo77iya dumma dumma doozati tokettidi beettoosona ha doozatu giddon ba dalai aisaaridaagee uuttai dalqqidi lo77iyaagee abokaadoi tokettidaageenne dumma dumma doozatu qommoti beettoosona

maata meraa mayyida xoqqa deriyappe simmidi puuttuwadan booxxida shaafay duge wodhdhes. appe sintta baggaara bootta shuraabiya mayada borssaa qooriyaara duge yeddida issi yelaga na'iya eqqaasu.

ayfiyaa doozatu qommotuppe issuwaa gidida paappayiya ha paappayiya giddon yonddodidi teerida oyddu ayfetinne piron teeranawu diya qayye ayfeti issippe do'oosona.

Doozzatu qommuwaappe issuwaa gidida yejjeeluwaa. ha yenjjeeloy unkotiyaa dooza qommo gididshin daroti xaletettawu go"ettoosona. xaletettawunne dumma dumma haytta tukkiyaan yeggidi maadettoosona.

Doozzatinne maatati woykko maata mera dozzati kumido lo"iyaa bazzuwan kare medoosatuppe issuwa gidida gaaray duge simmidi issippettettan heezzay woxxiiddi de'oosona.

Shuchchaappe keexettida keettaa bollan baaso haggaazaa immiyaa postta keettay beettees. ha postta keettay asaa kiitaa issi biittaappe hara biittawu asay ba kushiyaan tookkidi epeenan kiitettida oosanchchati epiidi asaa kiitaa hankko asaassi gattanawu maaddiyaa baaso eqotaa.

Dumma dumma xeellanawu maattatun doodettidda wolaytta wogaa gulantta keettay de'ees.

dumma dumma keettaanne meeshuwaa misiiliyaa ba giddon oiqqida wolaitta sooddo ambbaa aissuwaa yaagiya malaata

biittan unqkotiya doozatu qommuwaappe issuwaa gidida ohcholiniyaa ha ohcholiniyaa shaa'idi melissidi woyqqo gaacissidi a penttissidi ehiyo oshsholinniyaappe merettiya uchcha.

Dirssa penggiyappe guye bagan oyddu xekkay de'iyo zamaana keettay de'ees. A yuushuwan daro zamaana keettatti de'osonna.

issi yelaga na'iya bica kootiyaa maayidaara ba huuphiyaa lo"iyaa dadissuwaa dadissada naa"u baggaw shaakkada duge yeddada ba kushiyan oyqqada beettawusu.

toho kuwaasiyaa kaa7iyo dembbaa bolla wolaitta dichcha toho kuwaasiyaa citati issippetettan gididi kuwaasiyaa kaa77iyo dembban issippe eqqidi baggai sinttan hoqkin baggati qoomettidi guyyen eqqidi pootuwaa denddii didoosona.

xeeliyoodi lo77iya aifiyawu yeemuyiya quma kiittaanne tukkiya uyyo kiitta ha kiittan cora asati bantta wodiyaa aattanaunne qumaa maanau tukkiya uyanawu bantta wodiya shemppuwaayyo yiidi aattiididoosona

Dumma dumma doodatuppe woikko mittaappe asay woocidinne woykko massidi medhdhiyo udula ha udulay tukkiyaa caddanaunne dumma dumma kattaa ayfeta caddidi liiqqissanau maaddiya buqura.

Aawo shooqaa bolla maata mera doozay beettees. ha doozay daroto asay ashuwaa xiixxi wode ashuwaa giddon yeggin hara dumma qumakitu giddonkka yeggin lo"o shonggaanne dumma dumma mal"uwaa immiya dooza.

xeeliyoodi lo'iya maatai ke'ippe dalqqiyoosan de'iya luxetta keetta ha luxetta keettaa sintta baggaara heezzu yira naatinne naa''u naati issippe eqqidi luxetta keettaa sinttan beettoosona

maata meran puulattida xeeliyude lo''iya ambbaa ha ambbaa giddon wolqqaama shuchchaappe keexettida lo''iya meesho keettatinne naa''aw shaahettida naa''u ogeti de'oosona

Ayfiyan xeellanau yeemoyyaanne dumma dumma doozatun lo"i uttida heeran korinttiyaa po'oykka tumma pulaa immilo sohuwan coraa asatiissippe uttidi bantta wodiya lo"o hanotan aattiidi doosona

lo'iya maata mera xoqqa sohuwaa bolla issi yalaga na'ay ba kushiyan tophphiya banddiraa oyqqidi ba huuphiyankka qohphiyaa woottidi wolaitta wogaa shuraabiyaa maayidi saluwaa guppidi kaa'iiddi de7ees

cora asati qeeri naati woga asay issippe shiiqidi bantta ammanuwaa wogaa bonchchanaw dembba kiyyidi beettoosona. ha dembbaa kiyyida asay bantta ammanuwaa maaradan bantta xoossa goynnawunne banttaa xoossa bonchchanaw ogiya bollan eqqidoosona.

Naa"u maata keettaappe sintta baggaara cora maccanaatinne cora attumaasati issippe eqqidi bantta keettaa sinttan lo"iya maatay de'iyoosan kuwan eqqidi haa xeelloosona.

xeeliyode keehi lo'iya wolqaama lo'iya malashoti de'oosona. ha duge yedettida cora magalashotu giddon duge yedettiis. bola bagaarakka keetaayo immidosona.

issi aawaynne aayiya qeeri naatuura dungguzaa maayidi issippe beetoosona. hegeekka issi so asa siiquwanne issipetettaa qoncccisiya woga.

keehippe lo'iya shuchchaappe oosettida derssa bolla wolaytta wogaa qonccissiya dungguzay de'ees. ha dungguzaappe gidduwan issi kawuwaa pootoy woykko misilee de'ees. ha kawuwaa sunttay oonee aappuntta kawo.

kiike moconaa dottoriyaa amadaabi dumma dumma doozati tokettidaageeta dumma dumma heeraa biidi xomoosiiddi beettoosona. ha doozati dumma dumma heeran lo"o carkkoidaana malanne lo"o heeraa lo"otettaa immanawu maaddiya doozata.

mayza eranchcha asati bantta kushiyan woocidi shuchchaappe medhdhido gonggoluwaa a gonggoloykka heezzu xoo'ee woykko heezzu penggee geliyoosay deyiyo gonggoluwaa gidiishin daro wode asay bantta duussaa hegaa giddon oottidosona

bica kootiyaa bollaara maayidi bootta shuraabiyaa garssaara maayida i sabanchchaa ayyele baamlaakku wogga gitabaa oottiis giya saban xoossaa buncciya sabanchchaa

Keehippe xoqqa heeran de'iyaa keehippe puulattida heeran de'iyaa keettaa wodday duge ekki epiidi muukkiis. ha mukettay iray darotoo bukkiyoo wode xoqqa heeraninne biittay solddiyoo heeran de'iyaa heeraa.

Adil'e ciishsha meraa maayidda wolqaama zanaqqanne asay shemppiyo sohuwa. ha sohoy wolqaama korinttiya poo'uwan aleeqidanne daro asati yiidi zanaqqa sohuwa xomoosanawu maadettiya gita soho.

biittan unkkotiya maata mera doozatu qommuwaappe issuwaa gidida boynaa. boynaa issuwaa issuwaa bolla dooridi giya giddo man77iyan qanccaa bolla hiixxidi bayziiddi doosona.

Oyddu attuma asati issippe eqqidi yettaayyo maaddiya buqurata karaabiyaa woykko heezzati qassi cachcha za7iya punniiddi de'osona. ha cachcha zal"e kushiyaa asay oottido kushe hiillaa oosotuppe issuwaa gididi yettaa yexxi wodenne dumma duriyo wode maaddiya buqura

lo77iya wolqqama kuwaa giddon issi bitanee uttidi biittaappe woykko urqqaappe hiillanchchati medhdhido jabanaappe penttida tukkiya tigissiiddi de7ees.

Ambba gidon de'iya kaamiya ogiyan daro kaametti de'osonna. Ha kaamettu matan cora toophiya banddiray qakketti uttiis.

"daashin" giyo asa marccuwaa minjjiyo keettan marccuwaa minjjissano yiida asatinne marccuwaa minjjiyo keettan oottiya oosanchchati issippe marccuwaa minjjano yiida asaappe ekkidi eta biraa minjjiiddi doosona.

Xeelliya lo'iya yonddodidda muuzze wurccettiddi kaqquwan kaqquwan beetees.

shuchchaa bollaara duge wodhdhiya shaafai diyoosan giddo gelidi issi yalaga na7ai ushachcha kushiyan walaitta banddiraa oiqqidi haddirssa kushiyankka toora oiqqidi borssaa ba77idi issi gediyaa xoqqu oottidi haa simmiri xeelliidi de7ees

Kushe hiillaa oossuwaa ayfe gidida urqqaappe merettiyaa bashshiyaa. ha bashsheti doorettidi uttidosappe yuushshuwaan cora asati eqqidi beettoosona. ha misileekka wolaytta telebizhiniyaa maskotiyaa bolli aadhdhidi de'ees.

maata mera sohuwan kehippe lo77iya doozati de7iyoosan issi yalaga ne7iya boos yoos giya bootta erissuwaa woiqqo banddira oiqqada bootta shuraabiyaa maayada ba kootiyaakka woiqqo maayuwaa xeessan qachchada karetta qophiyaa wottada eqqaasu.

Huuphphessani toophphiyan banddiraynne tohossa dere dere asa dalga manttiyaa banddiray de'iyo wolayttattuwaa maxaafaay tamaare naati luxiyo na'antta kifiliyaa maxaafaa.

Issi mishiriyaa ba sinttaan qanccaa bolli saamunata doorada beettawus. ha saamunay maayuwaa meeccanawu dumma dumma bollaa meecettanawu iqata dumma dumma buqurata meeccanawu maaddiyaa buqurata.

so asaa giya qumaa miyoosaanne tukkiya uyyoosaa karen issi bitanee pakiisiyan kushiyaa yeddidi uttiyo baati duma duma oidetidiyoosaa tukkiya uyaanawunne qumaa maanawu geliiddi de'ees.

Issi bitaniyaa huuphphiyaappe guye baggaara awashi bankkiyaa woykko awashi miishshaa minjjiyoo eqotaa be'eettees. ha eqotaykka qassi daro miishshaa asay minjjanawu maaddiyaanne daro asaa dichchayoo baaso gidiyaa eqota.